Dɔɔ ne biiri la yiri poɔ la ka dɔɔ ane biiri a zeŋ ba diree boma a dɔɔ deɛ tere a ŋmaa neŋ wɔɔtamelɔ a suuro bie a deɛ a bie dɔgle o gbɛɛ zu a dɔɔ hɔɔlɛɛ zupili sɔgelaa kyɛ ka a bibiiri mine meŋ are dire a wɔtamelɔ.

Yiri la are, n nyɛɛ pɔge ane biiri naŋ su yaayi a are ka dɔɔ wa are a su kaaya zeere a hɔɔle zupili zeɛ ka saakiri a biŋaa a bone paree a e saakiri zeɛ.

Yiri poɔ, porisiri arɛɛ la, porisiri bata ka kaŋ pɛgele malfa ka kaŋ toore nu woore a kyɛ eŋ nyobogi ka bayi ba eŋ ba nyobogi woore ka lɔre a are.

Zannoo zie la, n nyɛɛ dɔbɔ ne pɔgebɔ ka bamine a are kyɛ ka bamine zeŋ kyɛ ka ba maala, ka lɔre are ka maala a lɔre k'a pɔgeba mine a laara kyɛ k'a pɔge kaŋ yi are a lɔre kaŋ eŋɛ ka dɔɔ are a zɛle o gbɛre dɔgele bone zu a eŋ wɔɔkye.

Yiri, yiri poɔ la ka noba zeŋ, ka bamine zeŋ daa zu a kyɛ leɛrɛ kaara taa bayi zeŋ laŋɛɛ taa kyɛ ka bɔtɔre biŋ ka ba eŋ boma.

Zannoo zie, dɔbɔ ane pɔgebɔ zeŋɛɛ la a de boma a toɔrɔ taa ka bamine eŋ nyobogi pɔgere ka bamine a zeŋ a vaare lambareka bamine sue bonsɔɔlɔ.

Deɛn zie la n nyɛɛ dɔɔ naŋ seɛ a te zeŋ teŋɛŋ ka pɔɔ seɛ a te are kyaare o a ba bonseɛre mine eɛɛ peɛl ka a mine e yɛlooo kyɛ ka dɔɔ are liri ɡbɛɛ ka ba mine meŋ zeŋ a kaara ba.

Daa poɔ, n nyɛɛ noba naŋ kyɛnɛ ka pɔgebɔ pɔge huuni a kaara boma kyɛ ka samaanee a biŋ ka bɔtɔre ane boma a biŋ ka kookolarɛɛ a biŋ, ka pɔge mare bie a kyɛ pare wagyɛ o bɔg zu a kyɛ zoro boŋ

Die poɔ, dɔɔ iri arɛɛ la ka kaŋa a le teŋɛ ka ba zɛŋ dakogiro k'a do saa kyɛ ka bamine a daara taa ka bamine a zoro yire yeŋ poɔ.

Sokoɔraa noɔre ka nembatoɔne a zeŋaa sori noɔre ka dɔɔ zɔŋ moto a kyɛ su kparoo k'o e zeɛ ane peɛle k'a bibiiri a zeŋ k'a pɔgebɔ a zeŋ a le zutale a deɛ biiri mine dɔgele ka gaalo a biŋ.

Zannoo zie, n nyɛɛ biiri naŋ lantaa dɔbɔ ane pɔgebɔ ka bamine su bonzeere ka bamine le zutare zeere k'a tekyɛ zeŋ naasaale pɔgɔ a deɛ bie kaŋ pare o gbɛɛ zu kyɛ k'a taaba are laara.

Bibiiri zannoo zie l'a kyɛ, pɔgebili bebe a ŋmeɛrɛ ampe ka ba are sɛɛkili ka kaŋ su kpare nu wogiri a dɔgele a o sakuuri kparoŋ zu ka bamine a lere ba nuuri a kaara.

Yiri poɔ l'a kyɛ k'a dɔbɔ bayi a are ka pɔge de dakogi a zeŋ ne kyɛ ka boma biŋ ka ba are a kɔge ka ba sɛle filaawa a eŋ bone poɔ a biŋ, k'a pɔge zɛge o nu.

Die poɔ la ka dakogro biŋ ka tabole biŋ ka boma dɔglaa tabole zu nyɛɛ tipuuri naŋ dɔglaa tabol zu kaa a tipuuri kaŋ meŋ la dɔɔle bɔɔd o zu kyɛ ka ba yagle boma a dariŋguoɔ eŋɛŋ.

Boma maaloo zie la, n nyɛɛ noba naŋ maala boma ka dɔbɔ bayi a nyɔge kuree taa a kyɛ ŋmaara bone k'a kaŋ zeŋ teŋɛ a meŋ te bone a le boma a pɔge a o niŋe kyɛ ka ba gyɔne gyɔne a kuree taa.